Isigulane sibuye esibhedlela ukuzolatshwa. UMongikazi usihlaba ijekiseni esandleni senxele. Ugqoke wavala umzimba, wavala njalo lamakhala ngitsho lekhanda lakhe ukuba angakhokhi umkhuhlane.

Umongikazi uhlaba isigulane engalweni esandleni senxele ubambile njalo laso isigulane sibambe ihlombe laso. Kulezinye izigulane ezihleziyo phansi lazo zilindele ukuhlatshwa bavalile amakhala abo lemilomo.

Umongikazi ugqoke impahla eziluhlaza wavala amakhala lomlomo konke lamehlo, wagqoka amaglovos. Uhlaba isigulani esilemkhuhlane ethelelwanayo. Ugqoko ukuzivikela lokhu ukuze laye angawuthathi lowo mkhuhlane

Umongikazi ulungisa ijekiseni ukuze ahlabe isigulani, uvalile umlomo wakhe lamakhala ngoba ijekiseni leyi ayihlabayo ivikela emikhuhlaneni leyi ethelelwanayo,,uyenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.

Esibhedlela kulomama ogulayo uvale umlomo lamakhala akhe ulande ukuzohlatshwa ijekiseni umongikazi uyamncedisa lapha umhlaba ijekiseni kulabanye njalo abagulayo abaselayinini uokwelaytshwa labanye njalo onensi abahleziyo ngale ezitulweni

Umzali ubuye lomntwana, ukube umntwana azothontiselwa. Kuvikelwa imikhuhlane ekhona, ethelelwanayo, ebantwaneni. Ngakho usethontiselwa umntwana andubana ahlatshwe ijekiseni, ukuze avikeleke kuyonaleyi imkhuhlane.

Isigulane sibuye siphelekezelwa ngomunye waso esibhedlela, silanda ukuzokwelatshwa. Bathola unesi esibhedlela. Unesi usemelaphile njalo usemnakekele. Usemhlaba kathesi ijekiseni esandleni senxele ukuze asile.

Abongikazi abahlanu. Abagqoke okumhlophe lokulithanga . Bavala ubuso, bavala umzimba wonke ukuthi bangathathi imikhuhlane enjengabo COVID ethelelwana kalula.

Umongikazi ugqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka ukungisa ijekiseni ukuba ahlabe isigulani esihleziyo phambi kwakhe kulesinye njalo izigulani esimileyo phambi kwakhe esimileyo ngemuva laso silindele ukubana selatshwe kulomntwana laye phansi oceleni khonapho laye ubuye ukuzoyelatshwa

Abongikazi abane bagqoke amafasikoti afananayo bavala lemilomo lamakhala phambi kwabo kulesigubhu esokugeza izandla ukuze bengathelelwa imikhuhlane

Umama ulethe usana kwabezempilakahle. Esefikile lapha uthola usizo lokubana ingane iyahlatshwa ijekiseni evikelayo emikhuhlaneni yabantwana.

Amadokotela ayancedisana ukuhlola abakuthetheyo emzimbeni wesigulani ukwenzela ukuthi bayekufaka emtshineni ukuze babone ijwabu likhathazwa yini.

Abodokotela lomongikazi abakhangela ngezemikhuhlane eyokuqubuka emzimbeni bayaxoxisana bencedisana ukuhlela ukuthi bangancedisa njani izigulane ezilale imikhuhlane.

Ukhulu kezwa kuhle ubuye esibhedlela ukubana azothola usizo wahlangana lomongikazi, umongikazi wasemhlaba ijekiseni ukuze ukhulu azizwe esesizwa ngcono.

Kusesibhedlela lapha okulezigulani ezinenginengi ezingezwa kahle lesi esikhangelane laso sizilungisela ijekiseni umongikazi uthatha umuthi efaka kujekiseni ukuze ehlabe isigulani

Umongikazi uhlaba isigulane, bonke bavale imilomo yabo, uhlatshwa esandleni senxele esenzela ukuvikela umkhuhlane, isigulane laso sikhangele ngapho siyesaba ijekiseni.

Abantwana besikolo abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bahlezi emaklasini badla isitshwala esitshetshwa ngendumba. Badla ngezipunu. Abanye bagqoke amayunifomu ayikhakhi labo. Bayahlekelela ngoba sebezasutha.

Umfana ugqoke kuhle kakhulu uvula impompi. Ukha amanzi ukuze enathe ngoba womile. Amanzi la aphuma phakathi kwejojo elikhulu elimnyama.

Umama ubhabhule umntwana umbhabhulele ngaphambili ngelembu ,uyahlekelela umama esikha amanzi empompini ukuba ayewatsha ewatshele umntwana impahla zakhe ebesezingcolile.

Amanesi amathathu ahlezi esibhedlela ,bagqoke amayunifomu amhlophe .Oyedwa wabo ufake iqiye emhlophe njalo lebhibhi eluhlaza okwesibhakabhaka. Bayabhala emabhukwini abo amakhulu bethwele njalo amaphepha.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezilithanga. Abantwana laba bayisithupa bakha amanzi empompini besebenzisa amabhakede abo alithanga abanye njalo bageza izandla eceleni khonalapho

Esibhedlela lapha umama uze lomntwana ukubana azothontiselwa anathiswe njalo umuthi ovikela imikhuhlane ekhona emhlabeni jikelele. Umama lo mongikazi bayaxoxisana, umama ebambe umntwana ukubana enganyikinyeki kuchitheke umuthi.

Umama ukha amanzi agelezayo evela emfuleni. Eceleni kuhlezi umntwana ekhangele umama esikha amanzi. Ngemva kukamama kulomuye njalo omileyo obukeleyo kukhiwa amanzi. Amanzi lawa akahlanzekanga.

Umama obhabhule umntwana ugezisa ibhakede lakhe ukuze lihlanzeke abese khelela amanzi esibholaneni ukuze ayesebenzisa ngekhaya ulamanye njalo amabhakede aseceleni angakawagezisi lawo ngawokukhelela amanzi

omama bayafundisa ngokwezempilakahle bayakhelela amanzi emabhakedeni abo ukuze bawasebenzise kulokhu okwezempilakahle

Esibhedlela isigulane esibuye ukuzohlolwa. Kulabomongikazi bahlola ukubana igazi lihamba kuhle emzimbeni, bavalile emlonyeni lasemakhaleni ukuze bavikele imikhuhlane. Balekhompuyutha phambi kwabo lapho ababhala khona.

Abafundi lababalisi bahlezi phansi bagqoke izikipa eziluhlaza lezilithanga kuxoxiswana ngokuzinakekela emikhuhlaneni umhlaba wonke jikelele bonke balalele babuza imbuzo baphinde baphendule ukuze besuthiseke ngokwezempilakahle.

Abantwana bayahlabela, phambi kwabo kumi ababalisi labanye abadala abalaleleyo okulethwa ngabantwana phakathi kombuthano lo abalawo.

Umfanyana ogqoke ibhulugwe eliluthuli lesikipa esilithanga, ukha amanzi empompini kulomngane wakhe eceleni umile, lomama umile ngale eceleni umkhangele emkhuthaza ukubana akhe masinya.

Umongikazi ulesigulane uyabhala okudingakalayo ukuba akwazi ngesigulane, umongikazi ugqoke ibhulugwe eliluhlaza leyembe emhlophe kukanti isigulane sigqoke ibhulugwe elimhlophe leyembe eluhlaza.

umuntu olahlekelwe zinqondo ohlezi yedwa ebhetshini ugoqe izandla uyacabanga kunengi okubasemkhumbulweni wakhe nxa ehlezi yedwa ngoba abanye abantu bayabe besesaba ukuhlala duze kwakhe kwazise angabalimaza

umama ogqoke isigqoko esilithanga le okuluhlaza okwesibhakabhaka uthwele ibhuku elikhuluma ngezokujula kwenqondo ukuthi abantu bangaphila njani nxa bekhathazekile emqondweni yabo becabanga kakhulu

Kuncediswa abalohlupho engqondweni, abadidekileyo, abagulayo abalenhlupho ezitshiyetshiyeneyo ezibakhathazayo ,bangafika kulindawo bayathola usizo bachasiselwe ngokuthi kufanele baphile njani ukuze bengaphambaniseki emakhanda abo.

Kuxoxwa ngezikhathaza inqondo ezihlukuluzayo emoyeni wabantu ukwenza benga cabangi kuhle bacine belemicabango engayisiyo ngempilo zabo lapha bayabe bencediswa ukuthi ma belohlupho baqonde ngaphi ukuze bathole usizo.

Umfowethu khanya uyacabanga kakhulu. Uphakathi kokucabanga sibili okujulileyo seze wajeka umduli wakhangela phansi ebambe izigqoko okutshengisa ukuthi kukhona okumudlayo enqondweni.

Esibhedlela esikhulu kulezakhiwo ezinengi ezilezitezi lezinye ezimfitshane kwakhiwe kuhle kakhulu. Kulezihlahla eziluhlaza tshoko ezinhle ezigqagqele indawo leyi. Lendlela yemota ikhanya inhle kakhulu.

Nxa ungena esibhedlela, kulemifanekiso etshengisayo. Ekhomba lapho ukuthi uqonda ngaphi. Kulalabo abafuna, ukwelula amathambo, kulebhakane ĺelitshengisayo lapho oqonda khona. Kulalabo okuhanjwa khona nxa usiyakwelatshwa imikhuhlane, yokuthi uyaphuma uye ngekhaya. .Lesigaba okwelatshwa khona abantwana abancane .Kutshengisiwe emfanekisweni. Kawulahleki

Esibhedlela esikhulu esihle esilotshani obuqunywe kuhle lezindlu ezakhiwe kuhle. Kulamabhakani atshengisa ukuthi uqonda kuluphi uhlangothi nxa udinga usizo ngo kwabantwana abelatshwayo nxa udinga okuhlinzelwa khona lanxa udinga lapho okugcinelwa khona izinto.

Nxa ungena e clinic uthola ukubana kuhlanyelwe utshani obuhle obuluhlaza lamaluba aluhlaza. Umduli wakhona wakhiwe ngamatshe amahle lawo abukekayo, phambili kulabantu abalindeleyo abalindele ukuthi isibhedlela zivulwe kuqaliswe ukwelatshwa.

Esibhedlela esikhulu esakhiwe kuhle phansi kwakhona kwakhelwe okuhle kakhulu. Kulotshani obuluhlaza tshoko lezihlahla eziqunywe kakuhle. Phambili kumele ama ambulance amabili lemota eyodwa emnyama kwazi ngekadokotela

Esibhedlela esikhulu kwakhiwe kuhle. Indawo yakhona ilezitezi. Kubalazwe ngombala omhlotshana. Kulezimota ezipakileyo phandle ezinengi.

Esibhedlela lapha kulabantwana abalalisiweyo abagulayo. Balembheda yabo ebalingeneyo njalo bafakelwe amanethi wokuba bengalunywa yimiyane. Phandle kwembheda eceleni kwembheda yabo kulendawo yokulahlela izibi.

Esibhedlela esikhulu kule gedi elihle elimhlophe lezindlu zokwelaphela abagulayo ezinkulu ezileminyango etshiyetshiyeneyo kusiya ngokuthi kuyelatshwani phambi kwakhona kulemota emnyama.

Isibhedlela esilungiswe kahle. Esilotshani obuluhlaza tshoko obuqunywaqunywe kahle kakhulu. Isibhedlela lesi sisiza omama abazithweleyo, bayathola uncedo lonke abalufunayo. Ababelethayo labahlolwayo kuyonaleyi indawo.

Isibhedlela esihlanzekileyo. Okulinywe khona amaluba amahle aluhlaza lotshani obuhle obuluhlaza. Kucentiwe kuhle, kuthanyeliwe kuyabukeka, lezigulane zimile emzileni.

Ukhulu uphelekezele ugogo esibhedlela. Ugogo ukhanya utshaywa likhanda elibuhlungu kabi, sezewabamba lekhanda etshengisa ubuhlungu aphakathi kwabo ukhulu umbambile uyamzwela kakhulu, uyamduduza njalo nxa ephakathi kobuhlungu.

Esibhedlela lapha kusizwa abalande ukuzoyelatshwa. Kulamabhentshi okuhlala amabili. Lewofisi laphana okuhlezi khona onguye umabhalani. Kulomuntu oyedwa olindele ukubhalisa kumabhalani labanye abahlezi emabhentshini.

Abantwana abagogekileyo abagqoke amabhulugwe amnyama, aluhlaza begqoke lezikipa ezimhlophe lezincediso zokuhamba abazisebenzisayo.

Isibhedlela sihlanzekile, isibhedlela lesi ngesokubelethela. Silombala omhlophe, sibalazwe kakuhle. Kuhlanyelwe utshani obuhle obuluhlaza tshoko.

Udoko udokotela omkhulu ufundisa abezempilakahle ebafundisa ngokusebenza kwemithi. Uyiphethe ezandleni ebatshengisa ukuba isebenza njani. Eminye imithi ihlezi eshelufini. Emambodleleni amakhulu lamancane.

Abafundi bezempilakahle bagqoke amajazi amhlophe baphakamise izandla befunga besenza ilorenci nayithingidali oath ukuthi baza bazagcina imfihlo zezigulane

Endlini yokuhlinzela. Odokotela bagqoke izigqoko zabo eziluhlaza. Bavala amakhanda. Bavala amakhala. Bagqoka amangilazu emehlweni. Bagqoka lamaglovisi. Bahlinza isigulaneni. Esilele embhedeni.

Emkhankasweni womhlaba wonke jikelele, owosuku lwezempilakahle. Kulontombazana oxoxisana labantu ngomkhuhlane oweCovid 19. Ukuthi kunganceda njani abantu ukuthi bangabambi umkhuhlane lowu. Ebazisa njalo lokubana ukuhlala umuntu elempilakahle, kulilungelo lomuntu wonke.

Umkhankaso wabezempilakahle owomkhuhlane we monkey pox, ukubana mele bazohlatshwa ijekiseni abantu ukuze bavikeleke kuwonalowo umkhuhlane ungakamemetheki.

Abezempilakahle ababili basemkhankasweni okubana kunanzeleleke ukugula kwabantu impilakahle ime kuhle kusiyafika u2030 batshela abantu ngendlela okumele beziphathe ngayo ukuze bephile kuhle bengahlali bengabagulayo.

Ugogo uphalwe ilihlo lesandleni sokudla laselibhanditshwa, ukwenzela ukuthi ngemva kwamalanga athize awatsheliweyo aphenduke esezokhipha ibhanditshi. Uyahlekelela ngoba usezabona kuhle ugogo.

Abavela kugaja lwezempilakahle elizweni laseRwanda bagcizelela ngokugcinwa kwempilakahle. Kulabobaba abathathu labesifazana abathathu bamile bekhangele belindele ukuchasisela abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle.

Kulabantu abahleziyo loyedwa omiyo kusenziwa umkhankaso wezempilakahle kukhangelelwe ukuthi wezempilakahle kumele zimiswe kanjani

Amazwe asempumalanga kwe yaseAfurikha, ayenza umkhankaso wezempilakahle, kukhangelwa ukubana ezempilakahle zilandelwa ngendlela eyiyo njalo efaneleyo kumazwekazi wonalawo.

Unesi uhlaba omunye unesi esibhedlela bevikela imikhuhlane ukuze ingamemetheki. Bavalile imilomo yabo lamakhala ukuze bangamemethekisi igcikwane. Kulezinye iziguli eziseceleni ezilindele ukubana lazo zizohlatshwa.

Isibhedlela esikhulu esakhiwe kuhle kakhulu sifakwe uthango lwensimbi eziqinileyo ezimnyama. Phandle kwesibhedlela lapha kule ambulensi eyiyo esiza izigulane ukuzithatha nxa iziletha esibhedlela nxa zigula.

Omama ababili abezempilakahle babuye ukuzonikeza ubaba isitulo sokuzincedisa nxa esiya ngaphandle, njengomuntu oseyehluleka ukuhamba. Ukuthi uzasizakala ukubana ayengaphandle ehlezi kusonalesi isitulo, engadinganga ukuphakanyiswa wasiwa esambuzini.

Esibhedlela esikhulu kutholakala iambulensi eyiyo esiza ukuthwala izigulane izisusa ezindlini izisa ezibhedlela bayethola usizo. Kulebhasi njalo emileyo leyinye imota ethwele abantu ukuya emkhankasweni wezempilakahle.

Omama babuye labantwana esibhedlela ukubana beze esikalini njalo bathole lokuhlatshwa amajekiseni abafaneleyo. Balayinile behlezi njalo emabhentshini. Bathwele amabhuku abo okumele bawasebenzise okubhalwa khona indlela umntwana akhula ngayo.

Esibhedlela esikhulu nxa ungena, kulebhakani e elikwamukelayo ukuthi usufikile esibhedlela. Lezindlu zakhona ziyisitezi. Phakathi kulezimota ezipakileyo. Kulezigulane eziphandle, ezilindele ukungena njalo esibhedlela. Zithole ukwelatshwa

Esibhedlela esikhulu saseGahara, kulebhakane elimhlophe elikhulu elibhalwe ngamabala amnyama laluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi lapha kulotshani obuhle obuluhlaza, lezihlahla eziluhlaza ezigqunywagqunywe kuhle, lomduli obomvu omuhle kakhulu.

Esibhedlela iskhulu , esiyakwe kuhle kakhulu, yisakhiwo esibukekeyo. Silamazenege aluhlaza okwesibhakabhaka. Kulomuntu oyedwa omileyo phambili onamathisela izinto emdulweni. Eceleni lakho kulezimota ezikhona.

Omongikazi basesibhedlela basendlini abazibalele kiyo umnyango bamile bayafunda. Abane bagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka abanye ababili bazigqokele ezabo impahla zangekhaya

Isibhedlela esikhulu sase Kigeme. Kuhle kulezakhiwo ezinhle. Igedi lakhona lihle limhlophe njalo lipendwe ngombala omhlophe lobomvu kwabhalwa bhalwa egedini izikhathi zokungena.

Isibhedlela esikhulu. Kulebhakani elitshengisa ukuthi lokhu kungaphi. Kulezindlu zokuzinceda. Kulezindawo lapho okuthengiswa khona ukudla ukuthi abavakatsheleyo izigulane bathenge ukudla kwabo nxa belambile.

Amadokotela ahleli ethebulini babukele emfanekisweni kumabonakude befunda mayelana lokubunjwa komgogodla ukuthi umenjani ukwenzela babelolwazi lwekwelapha.

Izigulane labongikazi bamile phandle kwesibhedlela emnyango. Abagulayo basemzileni bagqoke izandla. Kuyakhulukhulunywa khonalapho, asazi ukuthi kukhulunywa ngani.

Esibhedlela lapha kulezakhiwo ezinhle kuphakanyiswe ama flag amabili kulomuntu oyedwa ongenayo eqonda esibhedlela ukuyalatshwa.

Esibhedlela esitezi sesibili kulomfanekiso otshengisa njalo okhomba ukuthi lezindawo zingaphi kwakhona, ukuthi lapho okugadwa kusiywa phansi kumbe kusiywa phezulu, laboluhlupho lwamakhanda baqonda ngaphi, labaphambane ngqondweni labafuna ukuzinceda lezinye indawo ezitshiyeneyo zifanekisiwe.

Udokotela uhlola ugogo obuyileyo lapha esibhedlela engezwa kuhle. Umhlola ukubana igazi lakhe lihamba kuhle emzimbeni. Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe. Ugogo ugqoke isigqoko esilamabalabala aluhlaza lali layi s'bhakabhaka, wafaka iqhiye eluhlaza.

Isibhedlela esikhulu kulemota eme phandle emnyama leAmbulancy labodokotela ababili abahambayo phandle bayaqoqa baqoqa mayelana lesibhedlela sonalesi.

Esibhedlela lapha izigulane zilaliswe phandle embhedeni. Kulemota njalo ethwala izigulane labo nesi, omongikazi labodokotela. Kuzanywa ukubana kuncedakala laba bantu bangeniswe phakathi esibhedlela.

Omama baze esibhedlela basemzileni wokwelaphisa abantwana. Bahlezi belindele onesi. Bakhanya bekhathele nje. Abanye sebezimunyisela abantwababo.

Esibhedlela lapha kwenziwa izinto ezitshiyeneyo ,kulabafuna ukulungisiswa inyawo zabo lezandla nxa zingasahambi. Kulendawo lapho okuyelatshelwa khona abantwanaa abancane. Kulendawo lapho okuncediswa khona njalo abalenhlupho ezitshiyetshiyeneyo.

Udokotela uhlola izigulane amehlo, usebenzisa umtshina ozamenza ananzelele masinyane ukuthi okukhathaza isigulane emehlweni kuyini. Engaqeda laphoke sezamnika imithi efaneleyo ezamsiza.

Isgodlo seGahara laphokutholakala khona usizo lwe USAID. Ibhakane lakhona libhalwe ngamabala amakhulu okokuthi kawulahleki uyalibona nomukhatshana.

Isibhedlela sihlanzekile. Silemibheda eyendlulwe kakuhle kakhulu. Lendawo yakhona phansi kucwazimula, kutshengisa ukubana kuyahlanzwa sibili ngendlela efaneleyo. Lezigulane ziyavakatshelana. Labonesi bebona izigulane.

Esibhedlela lasemakilinika kuyatholakala amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo. Kulamaphilisi abomvu, kulaluhlaza okwesibhakabhaka kulalithanga njalo amanye amaphilisi atholakala esezimbodleleni, amanye atholakala esemaphepheni kutshiyana ngemihlobo ngemihlobo yawo.

Isigulane size esibhedlela ukuzohlolwa, siyahlolwa njalo ukubana igazi lihamba kuhle emzimbeni ngendlela efaneleyo. Umongikazi uxoxisa laso njalo isigulane ebala phansi okungabe kuyikho okukhathazayo.

Udokotela ogqoke impahla ezibomvu esibhedlela lapha ubamba bamba imitshina ukhangela isigulane esilele embedeni esingezwa kuhle. Uhlola ngayo yonale imitshina ukuze acubungulisise okuyikho okukhathaza isigulane.

Itshathi elitshengisa ngomkhuhlane weParkinson. Elitshengisa ukuthi umuntu olalo umkhuhlane uyabe engasenelisi ukuhamba masinyane. Esehamba kancane. Izandla lazo ziyabe ziqhuqha. Lokukhuluma kuyabe engasazwakali kuhle. Lokuthi umuntu uyabe esewomile.

Esibhedlela kulesigulani esilaliswe embhedeni Asizwa kuhle siyahlolwa ngudokotela. Abanye omongikazi ababili bamile eceleni bekhangele labo belinde ukubana bangcedise udokotela

Emfanekisweni kutshengisa impumela yokuhlola umama ozithweleyo okwesibhedlela kuyatshengisa ukubana Umntwana udlala njani esiswini njalo unganani.

Amadokotela ayafundiswa labo mongikazi .Befundiswa ngemithi esetshenziswayo .Befundiswa ukubana njalo imithi yakhona isebenza njani. Isebenza ngesilinganiso esinganani njalo iselaphani .

Ukhulu ubambe iqolo, ukhanya uphethwe liqolo elibuhlungu. Usezetshekise lekhanda ngoba umgogodla ubuhlungu. Usebuhlungwini obukhulu.

Umama ubuye lengane esibhedlela ihlolwa ngudokotela ifakwe amajekiseni amanenginengi esandleni ukuze benelise ukumhlaba unesi useceleni encedisa laye.

Isigulane silele embhedeni. Udokotela ukhangele emtshineni, ukuthi abone ukuthi okuyikho okuhlupha isigulane kuyini? Umtshina yiwo ohlolayo. Utshengisa ngapha emfanekisweni..

Umtshina omhlophe obhalwe ngamabala aluhlaza lamnyama. Umtshina lo ngowokucubungulisisa izicubu zomzimba kuhlolwa kuncedisana ukuze kutholakale umkhuhlane emzimbeni.

Esibhedlela lapho okulemtshina ehlola khona okubangabe abagulayo bakhathazwa yini. Kulemitshina eminengi efakwe emathebulini. Lo udokotela okhona onguye osebenzisa le imitshina. Emashelifini kulamabhokisi alezincediso abazisebenzisayo nxa behlola.

Udokotela ucubungula umfanekiso othethwe emtshineni otshengisa ingaphakathi yesifuba somuntu. Ukhangelisisa ukuthi kungabe konakale ngaphi phakathi kwesifuba ukwenzela ukubana asize isigulane sithole amaphilisi afaneleyo.

Umtshina owokuhlola igazi lamatshubhu alegazi alezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lodokotela onguye ohlolayo ogqoke amaglovosi lejazi elimhlophe.

Usana oluncane lusesibhedlela lulalisiwe embhedeni luxhunywe imitshina eminengi. Eminye isekhanda eyinye isemakhaleni eyinye njalo ixhunyiwe kwezinye izitho zomzimba.

Udokela ugqoke ibhatshi elimhlophe nke lamagilavisi alombala oyisibhakabhaka lapha usemtshineni wokuhlola ,lapha uthwele itshubhu yegazi afuna ukuyihlola lokuthi liqukathe uphi umkhuhlane.

Amatshubhu alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka alegazi elilindele ukubana lihlolwe ukuthi kuyini okulimaza izigulane njalo umuntu owabambileyo ugqoke amaglovisi ukuze angabambi umkhuhlane lowo

Udokotela uhlola isigulani silele embhedeni ehlola esifubeni ngomtshina we x ray. Edingisisa ukuthi uhlupho lungabe lungaphi.

Ngokokuhlola ukubana umuntu uzithwele kumbe kazithwalanga nxa kukhipha umzila owodwa kutshengisa ukubana kazithwalanga ,nxa imizila iphume yaba mibili kutshengisa ukuthi umuntu uzithwele , ngakhoke leyi esiyibona etshengisa imzila ebomvu emibili itshengisa ukubana umama uzithwele

Kuhlolwa abantu abagulayo lapha, ukwenzela ukuthi kubonisiswe ukuthi kuyini okubakhathazayo. Kulemitshina etshiyetshiyeneyo. Kulekhabothi lapha emhlophe eyiyo equkethe lokhu, besekusiba lezitulo ezimbili eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Isigulane siphakathi komutshina wokuhlola. Sihlolwa ikhanda lapho esilimele khona engozini ukuze kubonakale ukubana akukho okubonakeleyo ekhanda lakhe. Umzimba ukuvuvukele, ikakhulu ubuso lamehlo kuvuvukile

Esibhedlela lapha kugaxwe amajazi amabili, elimhlophe leliluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi lapha kulemithi eyokwelapha izigulane.

Omama abalantwana abancane babalethe esibhedlela ukubana bazithola amajekiseni avikela emikhuhlaneni eminengi. Emikhuhlaneni yabantwana. Bahlezi bayaxoxa bexoxisana belindele ukubana bathole ukwelatshwa.

Omama abalabantwana abancane baze esibhedlela ukubana bazohlolwa, bahlolise labantwana abagulayo. Babahambise esikalini babonakale ukubana bakhula kuhle ngendlela, badla ngendlela eyiyo yini.

Umzali ulethe umntwana esibhedlela ukubana azohlolwa, ubanjiwe inyawo, lezandla lomlomo. Kukhangelelwa njalo ukubana bamkhangele ukubana mude okunganani, bamfake esikalini kubonakale ukuthi uyakhula kahle, njalo phezu kwethebuli kulemithi etshiyetshiyeneyo.

Umama ubuye lomntwana esibhedlela ukubana azohlatshwa athontiselwe umongikazi uyathontisela umama embambile lomunye oncedisa kwezempilakahle uhlezi ubambe ikhanda lomntwana.

Esibhedlela kukhanya omongikazi abanye bamile abanye bayasebenza. Kulabodokotela abakhangele omama ababelethileyo bezama ukubancedisa bekhangela njalo labantwana abancane abazelweyo.

Umama ubuye lomntwana esibhedlela ogulayo umntwana usefike walaliswa phezu kombhenda esibhedlela ,omongikazi bayancedisana ukuthi elatshwe umntwana kulemitshina eseceleni khonapha abazayisebenzisa.

Esibhedlela sabantwana, umama ulaliswe lomntwana ogulayo. Udokotela uchasisela umama ngokugula komntwana lokumele akwenze ukuze anakekele umntwana. Kulembheda ekhona, khonalapha esibhedlela ibhaliwe inombolo zayo.

Isibhedlela isikhulu kulemitshina eyokugezisa amazinyo lowokukhipha amazinyo imhlophe njalo kulesihlalo okuhlalwa khona ngumuntu oyabe ekhitshwa amazinyo kulalapho okugeziselwa khona amazinyo lokugezelwa khona ezinye izinto ezisentshenziswayo

Amaglovosi lezigodo letissue, izinto ezisentshenziswayo ngabezempilakahle nxa besesibhedlela beselapha izigulane zabo.

Lapho okukhitshwa khona amazinyo. Kulensimbi zokukhipha ama zinyo ezitshiye tshiyeneyo , lesixubho ,lezinye njalo insimbi, lamanye amazinyo angumfanekiso atshengisa imihlobo yamazinyo etshiyeneyo.

Endlini yokuhlinzela kuyatholakala izigelo eziyimihlobo etshiyeneyo, sinye ngasinye silomsebenzi wayo lesi sigelo esinyengesokuquma esinye ngesokusika kubesokusiba lesinye esihlabayo esinye njalo siyasebenza ukudonsa amazinyo nxa umuntu ekhitshwa amazinyo. Ziyageziswa kakuhle ukuze zihlale zihlanzekile

Amagabha amane , alithanga. Alezivalo ezibomvu. Abhalwe ngokumnyama. Amagabha lawa asebenza ukuba alahle amajekiseni asesebenzile. Lakho konke okuphathelene lesibhedlela. Ukwenzela ukuthi nxa sekulahlwa kwaziwe ukuthi kulahlwe njani.

Insimbi ezisetshenziswa ngamadokotela nxa behlinza izigulane, ziyimihlobo etshiyeneyo. Ziyizigelo ezokubamba, ezokuquma, lezokudonsa intambo, nxa uthunga izigulane.

Esibhedlela lapho okuhlolwa khona igazikulamatshumbu amanengi alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka amanye sefakiwe igazi eselilidele ukuyahlolwa kuyabe kubhaliwe lebizo lomnikazi wegazi amanye awakafakwa igazi basalindele ukuthi kufakwe igazi ukuze kuyehlolwa Kanye kanye

Umtshina olamavili osuswa kwesinye isigulane usiya kwesinye. Uhlola ukuhamba kwegazi lokutshisa komzimba komuntu.

Umtshina wokutshekha ukutshisa komzimba emzimbeni wesigulane uyabanjwa ngunesi ngesandla ekhombele isigulane ukuze ezwe ukuthi umzimba uyatshisa kumbe uyaqanda. Nxa utshisa abekwazi ukuthi ayenzeni lanxa uqanda azi ukuthi enzeni.

Lezi yincediso zonyawo olubuhlungu, okokuthi umuntu agqoke enyaweni lakhe. Enelise ukuhamba noma elimele engezwa ubuhlungu enyaweni.

Izihlalo zokuncedisa abagogekileyo ziyisikhombisa. Kulezabadala kulezabancane kutshiyana ngokuthi umuntu ugogeke okunganani. Uyathola esimfaneleyo esenza kube lula ukuhamba kwakhe.

Isithulo esihlalwa nxa kumuntu ehlolwa amazinyo. Siyatshinshwatshinshwa lesi isithulo sikhangele phezulu umuntu akhangele phezulu atshediswe njalo asondele duze komtshina aphakamise njalo inyawo kumbe alalise ikhanda.

Kulamazinyo afanekisiweyo lapha, besekusiba lezinsimbi ezisetshenziswa nxa kukhitshwa amazinyo lezinye njalo ezokufaka endlebeni lesifubeni ukulalela indlela inhliziyo etshaya ngayo, lesixhubho sokuxhubha amazinyo ukuze ahlale ehlanzekile.

Insimbi leyi ngeyokulengisa nxa kufakwa amadrip emuntwini ogulayo ilamavili ayenza kube Lula ukuthi ihambe usuka kwenye indawo isiya kwenye indawo lanxa isigulane sifuna ukuzincedisa ziyenelisa ukuba embedeni zihambe la insimbi

Umongikazi ugqoke izigqoko eziluhlaza , wagqoka lamaglovusi wavala umlomo wakhe lamakhala lekhanda, uhlaba isigulane ijekiseni sihlezi embhedeni

Umtshina wokuhlola izigulane. Uhlola ukubana igazi lihamba kahle, yonke into ihamba kahle emzimbeni. Kuhlolwa lokuthi umzimba kawutshisi kumbe uyatshisa.

Izincediso ezisetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane kuyafakwa endlebeni besokufakwa okunye esifubeni besokulalelwa ukubana inhliziyo itshaya kuhle yini emzimbeni womuntu

Esibhedlela, kucele lapho okulatshwa khona amazinyo. Kulesitulo esitsheditshediswayo nxa umuntu esekhitshwa izinyo, lesibane esikhanyisayo nxa umuntu ekhitshwa izinyo, leminye njalo imitshina yokugezisa amazinyo eceleni, lekhabothi lokufakela izinsimbi zokukhipha amazinyo.

Izandla ezimbili ezilimeleyo ezifanekiswe indlela ezingelatshwa ngayo. Zifakwe amabhanditshi kundawo ezitshiyeneyo phakathi kwesandla lasengalweni ,laseminweni.

Sitshengisa ukuqakatheka kokusebenzisa amajikiseni agcinwe kahle. Agcinakale kahle ukuze angamemethekisi imikhuhlane kuzigulane eziyabe zikhona. Lapha kutshengiswa indlela agcineka ngayo ukuvalelwa phezulu.

Isihlalo esisetshenziswa ngabagogekileyo abangenelisiyo ukuzihambela bodwa. Silamavili amane siyancedisa njalo ekuhambeni ukuze abagogekileyo bengathwali nzima. Singancedisa labalimele ezingozini zezimota.

Isincediso sokusetshenziswa ngabantu abangenelisi ukuhamba singasetshenziswa ngabantu abaqamuke inyawo. Silamavili amabili ngapha ngaphambilini. Umuntu osisebenzisayo uyasibamba ngezandla kumncedise ukubana kube lula ukuhamba.

Imbheda emithathu elithanga eyokuthwala izigulane ingasebenza phakathi kwama ambulance kumbe isebenze ezibhedlela ithwala abalimeleyo abangakwanisi ukuzihambela bodwa bencendiswa ngomongikazi

imitshina yokuhlola izigulane kuhlolwa imikhuhlane etshiyeneyo esemzimbeni ukuze kubonakale okuhluphayo kubhalwa njalo ku computer ukuze kugcinakale khonalokhu okuyabe kutholakele

Le yimtshina emithathu eyokuhlola izifo ezitshiyetshiye neyo kuzigulani. Isetshenziswa ngaboDokotela abalobuqeqetshi obuphezulu ukuzebabone ukuthi okungabe kukhathaza izigulane kuyini.

Umuthi osebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lembodlela yakhona imnyama, ilesivalo esimnyama. Umuthi lo ngowokwenza ukuthi umuntu nxa engasadli athole ukuzwa intshukuntshu efisa ukudla.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe lobomvu elibhalwe ngamabala amnyama phakathi kwaleli bhokisi kulamaphilisi angamakhulu amabili awokusebenzisa kuselatshwa izigulane.

Umuthi wenwele otholakala emagabheni amancane amhlophe uyawufaka enweleni ezimanzi uzikame zibe zinhle, kuyanceda ukubana zingaqamuki njalo zikhule kuhle.

Umuthi otholakala etshubhini emhlophe elesivalo esimhlophe ebhalwe ngamabala amnyama ulokuyimzila okubili okuluhlaza okwesibhakabhaka. Umuthi lo uyancedisa nxa umuntu elunywa ukuze angalunywa lokuqubuka kuphela.

Umuthi osebhokisini elimhlophe. Ubhalwe ngamabala abomvu laluhlaza. Oncedisa ukwelapha isisu esibuhlungu. Uyanceda kakhulu lowu muthi okwelapha.

Amaphilisi ayimihlobo atshiyeneyo asemabhokisini, njalo aleimibala etshiyeneyo. Amanye amaphilisi ahlezi engekho emabhokisini. Ahlezi engalitshumi ngalitshumi.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza lamnyama .Elilamaphilisi awokumumuza ukuze uvikele umphimbo obuhlungu.

Umuthi otholakala etshubhini emhlophe elomzila olithanga lobomvu, umuthi lo ngowokugcoba emzimbeni umuntu nxa ehaqaziwe kumbe equbukile ukuze athole ukusila.

Amaphilisi atholakala egabheni elincane elimhlophe elilesivalo njalo esimhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kwegabha leli ayabe elikhulu la amaphilisi ancedisa ebuhlungwini bemzimbeni .

Amapills asemabhokisini elikhulu alithanga abhalwe ngamabala amnyama lokubomvu kulelinye amhlophe abhalwa ngamabala amnyama asendaweni engcinekileyo okungcinwe amanengi amapills alinde ukubana ahanjiswe lapha athengiswa khona lasezibhedlela

Amaphilisi angumuthi wesikhiwa atholakala ebhokisini eluluhlaza okwe sibhakabhaka abhalwe ngamabala amnyama lamhlophe, amaphilisi lawa atholakala elitshumi lanhlanu phakathi kwebhokisi lawo.

Imbodlela ezimhlophe lezimnyama ezilezivalo eziluhlaza ezinye zibhalwe ngamabala aluhlaza ezinye libhalwe ngamabala amnyama lamhlophe zithwele amaphilisi wokwelapha umkhuhlane wetshukela ukuze wehle ezigulaneni.

Ibhokisi liqukethe imbodlela ezilitshumi ezomuthi wokuvikela isihudo owokunatha, ibhokisi leli libhalwe ngamabala aluhlaza okwe sibhakabhaka lamanye amabala aluhlaza okwema hlamvu ezihlahla.

I zista ngamaphilisi atholakala ebhokisini elilokumhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka, lokuluhlaza okwamahlamvu lokulithanga. Abhalwe ngamabala amhlophe. Wona atholakala elitshumi kuphakethe elincane ,kuthi ebhokisini ayabe elikhulu.

umuthi obuya usebhokisini eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe lilokunyenjalo okubomvu okubhalwe ngamabala amhlophe kusiza nxa umuntu ekhwehlela kumbe nxa isifuba sivalekile uyasiza njalo abantu abadala abaletshukela bengawunatha.

Umuthi otholakale egabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama olesivalo njalo esimhlophe welapha izifo zonke eziphathelane lenhliziyo uyancedisa ukuze inhliziyo ingavaleki.

Umuthi otholakala ebhokisini eliluthuli. Eceleni kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka ubhalwe ngamabala amnyama lamhlophe. Phakathi kwebhokisi kuyabe kulembodlela emhlophe njalo elesivalo esimhlophe. Umuthi lowu ngowokuthela endlebeni ezibuhlungu ukuze ziphole.

Umuthi wokukhwehlela otholakala ebhokisini elimhlophe elilombala oluhlaza libhalwe ngamabala amnyama kufanekiswe umuntu ngaphandle olomphimbo ovalekileyo . Uyasiza lumuthi nxa umuntu ekhwehlela.

Umuthi wesintu ohloliweyo osebhokisini elilithanga kulemifanekiso eluhlaza leminye elithanga njalo ngaphandle kwalo. Umuthi lowu uvikela ekukhwehleleni.

Amaphilisi asegabheni elimhlophe alephepha elibomvu ngaphandle abhalwa njalo ngamabala amhlophe. Angama philisi atholakala esiza ukungezelela igazi emzimbeni womuntu njalo ayasiza njalo ukubana umuntu azizwe elamandla okubana eqhubeke esebenza.

Umuthi osebhokisini elimhlophe obhalwe ngamabala amnyama laluhlaza lamanye amhlophe. Ungowokuthontisela emehlweni abuhungu. Utholakala embodleleni enjalo emhlophe elesivalo esilithanga.

Amafutha asegabheni elihle elilesivalo esimnyama libhalwe ngamabala amhlophe amafutha la ngawokwenza ukubana inwele zihlale zibuthakathaka zilula.

Amaphilisi atholakala ebhokisini elimhlophe elide, elilomzila oluhlaza okwesibhakabhaka. Amaphilisi ayelapha itshukela njalo atholakala engamatshumi amathathu ephakethini.

Umuthi walezinsuku osebhokisini ezilithanga olamabala abomvu laluhlaza, umuthi lowu unathwa kanye ngosuku ngowokungezelela igazi emzimbeni.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka alemizila ebomvu leluhlaza. Phakathi amaphilisi la atholakala elitshumi ebhokisini.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elilokungamabala okuluhlaza okwesibhakabhaka. Amaphilisi la ayelapha isisu esigijimisayo kakhulu njalo atholakala elitshumi lambili ebhokisini.

Umuthi otholakala esigubhini esimhlophe, obhalwe ngamabala amnyama, oncedisa ukubana igazi libe ligazi elihlanzekileyo, oncedisa njalo lamasotsha emzimba ukubana usebenze kuhle, uncedisa lokunye okunenginengi emzimbeni.

Amaphilisi atholakala ebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama wona amaphilisi akhona atholakala elitshumi phakathi kwephakethi. Asiza abantu abahlukuluzekileyo emoyeni yabo

Umuthi osembodleleni emhlophe elombala obomvu wasubhalwa ngamabala amhlophe owokufaka emakhaleni uyathontiselwa emakhaleni avalekileyo ukuze kuvuleke

Amaphilisi atholakala egabheni elimnyama elilamabala abomvu lamhlophe elincedisa ukugcina inhliziyo isebenza kuhle itshaya kahle lomzimba uqinile njalo layo inhliziyo ikwanisa ukudonsa ngendlela efaneleyo

Amaphilisi atholakala ebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo alemizila zila elithanga. Amaphilisi la ngawokuthi abantu banathe ukuze bazizwe belangazelela ukudla .Abantu abagulayo yibo abayabe bengasadli yibo abaphiwa lawa maphilisi ukuze ma belesifiso sokudla badle.

Umuthi wokuqeda ubuhlungu emzimbeni osembodleleni elesivalo esimhlophe lephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka Lokubomvu ngaphandle okubhalwe ngamabala amnyama okuqeda ubuhlungu

Imithi ehlelwe kuhle esemabhokisini amhlophe. Abhalwe ngamabala aluhlaza, Lamanye asemabhokisini amhlophe. Abhalwe ngamabala abomvu. Imithi leyi isiza abantu abalesihudo. Eminye yakhona njalo isiza umuntu ukubana enelise ukuhuda nxa isihudo sibambile.

Umuthi wokukhwehlela osembodleleni umuthi lowo ulephepha elimhlophe ubhalwe ngamabala amnyama wabusufanekiswa okunye okuluhlaza umuthi lowo uyavikela ekukhwehleleni

Umuthi osebhokisini elimhlophe olamabala abomvu laluhlaza okwesibhakabhaka. Ungumuthi wokwelapha umphimbo obuhlungu. Uyafafafaza emlonyeni ukuze kuphole.

Ibhokisi eliluhlaza lelilithanga lokubomvu elibhalwe ngamabala amnyama eliqukethe amaphilisi alitshumi lambili kulelinye njalo eceleni elimhlophe elilombala olithanga lelinye njalo elimhlophe phansi kwalo

Imihlobohlobo yamaphilisi efanekiswe lapha ehamba ilamanani atshiyetshiyeneyo. Kulamaphilisi alombala olithanga, kulamaphilisi amhlophe labomvana. La lawo angamaphilisi alapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaphilisi wokuvikela ukunquma kwegazi emzimbeni kuzigulani ezilomkhuhlane wenhliziyo asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu laluhlaza. Abuya engamatshumi amabili.

Isigulane samukeliswa amaphilisi. Siyachasiselwa njalo ukuba amaphilisi lawa anathwa njani ngosuku ngosuku zitshelwa izikhathi ukubana amaphilisi lawa anathwa nini. Ekuseni ,emini lantambama kusitsho ukuthi ekuseni unatha ngaki, emini uzanatha ngaki lantambama njalo.

Umuthi wokuvikela abantwana abalophepha unathwa nga bantwana nxa bekhwehlela kuyasiza uphepha olomileyo lophepha olumanzi ukuze abantwana bengakhwehleli.

Umuntu wokuhlanza umzimba, ukubana ukhiphe ingcekeza yonke emzimbeni. Utholakala emagabheni amhlophe alezivalo ezimhlophe efakwe amaphepha alendlela sokusebenzisa. Abhalwe ephepheni elilithanga.

Umuthi osizayo ukuqeda uphepha olomileyo otholakala ebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka luthuli lezivalo ezimhlophe.

Umuthi wokungcoba izilonda osetshubhini emhlophe elesivalo esibomvu uyancedisa izilonda ukubana ziphole masinya.

Umuthi wokwelapha isibindi kufanekiswe lapha ibhokisi lawo eliluhlaza lokulithanga lembodlela yayo emnyama elesivalo esibomvu. Ibhala bhaliwe ukuthi umuthi lo usebenza njani ukuthi isigulane singawunatha kanjani ukuze sithole ukusila.

La ngamaphilisi okwelapha isihudo. Igabha leli liqukethe amaphilisi angamakhulu amabili, ayasiqeda isihudo.

Iphilisi elisiza umkhuhlane wofuba liphiwa lilodwa liyi 75 mg litshengisa ukuthi linathwa njani litshengisa njalo lokuthi lenziwe nini liphinde li expaye nini.

Amaphilisi okuthwa yiTamiflue, asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elilokuluhlaza lokulithanga. Wona ungawavula phakathi alembala emibili, olithanga lomhlophe

Abadala labantwana babuye esibhedlela. Bahlezi emabhentshini belinde ukubana bathole usizo. UMongikazi uza kibo ezoxoxisana labo ngezinto ezibahlupha egqondweni zabo. Kunengi okungabahlupha ukuthi imali zokubhadalela abantwana lokudla kuyaswelakala endlini, kodwa uMongikazi uyabatshela ukuze basizakale.

Umama ulethe umntwana esibhedlela. Uhlezi uchasisela umongikazi ukuba umntwana uzwani ukuze laye umongikazi enelise ukubana amsize umntwana ogulayo athole impilakahle.

Ama nurse abuye esikolo sabantwana ukuzohlaba abantwana ukuze bavikeleke emikhuhlaneni. Sebelungisile ingalo zabo zesandleni sokudla belindele ukubana bahlatshwe.

Omama beze labantwana esibhedlela ukubana beze esikalini njalo bakhangelwe ukubana bakhula kuhle ubude babo. Omunye wabantwana ulalisiwe phezulu lapha emtshineni ukuze ekhangelwe ukuthi unganani umama ebukele. Abanye abazali baselayinini balungiselela labo ukuthi ababo befakwe esikalini.

umntwana omncane ubuye esibhedlela ukuzolatshwa umntwana utshile engalweni lase busweni utshiswe ngamanzi usebuyile ukuzothola usizo kwabezempilakahle ulalisiwe lapha esibhedlela

Umama obuye lomntwana esikalini umphethe ngesandla umntwana. Umongikazi uyampima engalweni ukuthi useyisilinganiso esingakanani. Abanye abezempilakahle balunguzile labo bekhangele khonaphana. Abanye labo abalande ukuzokwelaphisa abantwana bahlezi emabhentshini abanye bamile.

Isibhedlela sabantwana abancane lapho abathola ithuba lokuthi beyenze imidlalo encedisa imizimba yabo ukuze ithole ukweluleka. Bayatshova amabhyisikili kodwa bevikelekile ukubana imizimba yabo iphange iqine.

Umntwana omncane usesibhedlela. Umile phezu kombheda umzali umbambile .Umntwana lo utshile umzimba wonke, sokuze kwasubuka isikhumba.

Umama ulomntwana ogulayo esibhedlela. Umntwana uyahlolwa ukuba umzimba utshisa okungakanani, ngudokotela. Umbambile isandla. Esandleni uhlatshiwe njalo enye ijekiseni yokubana uzabe elokhu ehlatshwa efakwa eminye imithi.

Isihlalo sabantwana abagogekileyo esokubana bahlale kiso basisebenzise nxa behamba silamavili amathathu okwenza kube lula ukuba umntwana ahambe siyenelisa ukubana afuqwe njalo ngomunye umntwana loba eyedwa uyenelisa ukubana asifuqe.

Umongikazi obambe umntwana ogulayo oleleyo esibhedlela embhedeni ulele nje kufakwe imitshina etshiyeneyo emsizayo lapha egula umntwana

Esibhedlela lapho umama alethe khona ukuba umntwana ukuthi azohlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane ohlasela abantwana unesi usehlaba umntwana umama umbambile ukubana anganyikinyeki umntwana, umama ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka omunye unesi uhlezi phansi omunye umile ebukele.

Esibhedlela sabantwana kule ndawo sokudlalela, ukuthi bayapiwa ithuba, baphume abantwana bayedlala noma begula bathole ukutshaiwa ngumoya. Ukuze baphange basila babuyele ngemakhaya.

Ezibhedlela zabantwana kulabantwana abagqoke amayembe alithanga. Bathwele izimota ezilungisiweyo ezokuthi badlalise bathole ukujabula bedlala besesibhedlela.

Itshathi elitshengisa ukusebenza kwesibhedlela sabantwana. Ekuqaliseni kubongikazi abafundelayo, kusiya kubongikazi, asebeqedile umsebenzi. Kulotshwe njalo lezifundo abazenzayo. Lendlela isibhedlela esihlelwe ngayo. Lapho okwelatshelwa khona, kanye lalapho okufundelwa khona.

Ibhuku eliqukethe imithi engasetshenziswa ekwelapheni ingane ezincane eziyabe zihlaselwe yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengeyamehlo, izandla lokunye nje okutshiyeneyo.

Umama uze lomntwana esikalini ukuze kuhlolwe ukuthi umntwana ukhula kuhle, ngenyanga ngenyanga kumele abuye laye esikalini ahlolwe umntwana nxa ekhula kuhle kuhle njalo kodwa nxa engakhuli kahle abesephiwa izincediso zokungezelela eluleke njalo ukuba agcine njani umntwana.

Abantwana abagogekileyo abasezibhedlela bayadlala labodokotela , badlala imidlalo eqinisa amathambo abo ukuze benelise ukuba bahambe sebesizwa ngcono.

Odokotela abanye abagqoke ezimhlophe bahlola isigulane bebonisana bencedisana ukuze bathole impumela yalokho okukhathaza lesisigulane besebesinika imithi eyiyo efaneleyo sithole ukusila.

Esibhedlela umongikazi uhlezi lezigulane ezimbili ezilande ukubana zizothathwa igazi. Ulungiselela ukuthatha owesilisa igazi basaxoxisana phambi kokuba amthathe lelogazi.

Udokotela wamazinyo uhlola isigulane esibuyileyo ukuzokhangelwa izinyo. Ulungiselela ukuba alikhiphe lelizinyo ngakho isigulane sikhamisile kakhulu ukuze kweneliseke ukuba likhipheke kalula lelizinyo.

Udokotela uhlola ngezengqondo, lomuntu esebenzisa imitshina ephezulu. Umile ungenisa umuntu phakathi komtshina amvalele, abesehlola athole ukubana ekhanda kuphambanisekeni.

odokotela bamazinyo bavakatshele esikolo bahlola abantwana amazinyo abaolileyo ukwenzela ukuba babasize amanye ayabe edinga ukukhitshwa bazawakhipha omunye udokotela okulunye uhlangothi uyabhala amabizo abantwana abahlukeneyo bayaba hlola

Udokotela ukhangela impumela yomhloliso ayithethe nge x-ray eyesifuba somuntu. Uyahlola ukuthi kambe kungabe kuyini okuluhlupho ukwenzela ukubana abhale phansi anike isigulane besesisiyathola ukusila sesithole amaphilisi afaneleyo.

Umama usesibhedlela ukuzohlolwa wathola umongikazi ogqoke iyembe iluhlaza lebhurugwe elibomvu usemhlola uthatha igazi lihamba kuhle yini emzimbeni kamama, umama ukhangele laye.

Esibhedlela esikhulu endlini yokuhlinzela . Amadokotela amabili agqoke amagilovisi, bagqoka lezingwane emakhanda, bavala imilomo lamakhala, bahlinza isigulane esizithweleyo.

Indlu yokuhlinzela izigulane. Kulamadokotela amathathu lesigulane esisodwa. Kuyancediswana ukuba isigulane sihlinzwe. Kulethebuli elezinto zonke okumele zisetshenziswe ukuze ukuhlinzwa kwesigulane kuphumelele ngendlela efanele

Umongikazi omkhulu ufundisa abasesikolo sokufundela ukuba ngomongikazi ukuthi isigulane siphathwa njani. Ukhanya ebachasisela okumele bakwenze. Labo balalele ukuze bazwisisise okuyikho okufanele bakwenze nxa bephatha izigulane.

Abezempilakahle basehlelweni lokuhamba behlola abantu esigabeni seNyabageni bahamba belihlekanyana lamadokotela amanengi bagqoke amajazi amhlophe bethwele lezi ncwadi zabo abazisebenzisayo

Umama kezwa kahle uye kuzobona udokotela, uxoxisana lodokotela emchasisela ngomkhuhlane alawo lalokhu akuzwayo ukwenzela ukubana athole usizo udokotela laye ulalele ukuze azwisisise okukhathazayo ukwenzela ukubana nxa esemelapha amnike okuyikho kanye okufaneleyo.

Umama ulethe umtwana esibhedlela, omongikazi bahlola umntwana bekhangela ukuthi engabe ekhathazwa yini ,kulekhiwa elibukeleyo likhangele ukubana omongikazi basebenza njani

Ubaba ufundisa umntwana ukubana ibhayisikili litshovwa njani. Uyamncedisa ulibambile laphana ukwenzela ukuthi engawi. Laye umntwana uyalalela, wenza ngokwesaba, esesaba ukuwa.

Isigulani size esibhedlela lezinyo elibuhlungu elifuna ukukhitshwa. Udokotela usesebenzisa izikhali zakhe zokukhipha izinyo, uselikhipha ke leli zinyo ukuze isigulane singezwa ubuhlungu.

Umama ulethe umntwana kumongikazi ukubana bamhlole babone ukuthi ukhathazwa yini emzimbeni, kulobaba obukeleyo ekhangela ukuthi kwenzakalani umama laye uhlezi esitulweni elindele ukuthi azwe impumela yalokho okulandileyo.

Esitolo lapho okuthengiswa Khona imithi kulamabhokisi amanengi alemithi lamanye asekhitshwe imithi angalalutho. Kuthi emashelifini akhona kufakwe imithi esemabhokisini atshiyetshiyeneyo alapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Esitolo lapha okuthengiswa khona imithi. Imithi ihlelwe, kakuhle. Yahlala kuhle, ngendlela esebenza ngayo. Kulemithi eqeda ubuhlungu, ihlaliswe ndawonye. Kulamanye njalo amanye amakhadibhokisi alemithi etshiyeneyo, eyesifuba. Lawo ahlezi wodwa. Alembala etshiyeneyo.

Esitolo lapha kuthengiswa imithi etshiyeneyo esemabhokisi, esezimbodleleni ngitsho lamanzi asezigubhini awokunatha ayatholakala. Nxa uhlezi ulindele ukuthenga imithi kulendawo lapho okufakwa khona amanzi awokuthi uyakwanisa ukuthatha inkomitsho uzinathele ungathenganga

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi phezu kweshelufu kulamakhompuyutha ayiwo atshaywayo nxa kuthengwa kulokudla kwabantwana ilambazi phezulu kweshelufu njalo kulochago olwabantwana abancane olokunatha.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi kulemithi etshiyeneyo eqeda izikhwekhwe ezisemakhanda abantwana isemabhokisini ayimbala etshiyetshiyeneyo kulamhlophe ,kulalithanga kulaluhlaza wonke ayasiza.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe, lokuluhlaza okwesibhakabhaka. Atholakala elitshumi lambili, phakathi kwebhokisi. Amaphilisi la asebenza ukuqeda inhlungu eziyabe zisemzimbeni. Ikakhulu, ikhanda leli, eliyabe litshaya kabuhlungu.

Amaphilisi atholakala emabhokisini ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Ancedisa ukukhangela ama asidi esiswini, lokuhlola njalo ukubana akulazilonda esiswini ezibangela ukuba isisu sibe buhlungu.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Kulemithi esemabhokisini eminye imithi isezimbodleleni. Amanye amabhokisi mancane amanye makhulu njalo ayimbala etshiyeneyo. Imithi leyi layo iselapha izifo ezitshiyeneyo.

amajekiseni lemithi okusema bhokiseni kufakwe eshelufini essitolo sokuthengisa imithi eyokwelapha izigulane amabhokisi kulamhlophe kulali thanga kulaluhlaza abhalwe ngamabala amnyama

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi kulekhabothi emhlophe ephansi kwayo kuyakhiwa , phezulu kulamabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo elapha izifo ezitshiyeneyo

Estolo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo. Kulotshiwe igama lesitolo ngaphandle ngamabala amhlophe. kuphendwe khona ngombala aluhlaza. Phakathi kulamashelu afanekisiweyo alemithi lomthengi oyedwa ozethenga, lothengisi ekhonapho phakathi.

Esitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Kulamaphilisi ayimihlobo etshiyetshiyeneyo, asemabhokisini elemibala njalo etshiyeneyo, elapha izifo ezitshiyeneyo. Phezulu kufanekiswe njalo amabhanti okwehlisa umkhaba.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi kuhlangahlangene lamafutha okugcoba atshiyetshiyeneyo leminye imithi yokugeza encedisa ukubulala amajemusi lamagcikwane.

Esitholo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo. Kulabantu abathengayo emnyango kulosethengile waqoqa imithi yakhe. Utshaya ucingo. Udinga imota eyokuthi imthwale. Umama ophakhathi uyathenga laye encediswa ngumthengisa wamnika izinto azifunayo.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo kuyatholaka ilambazi labantwana kutholakale ngitsho lezincediso zabomama phansi khonapho kulebhakede lezitulo zokuhlala.

Amaphilisi asemabhokisini amhlophe alokubomvu amanye alokumnyama amanye alokulithanga amaphilisi la ayangezelela igazi emzimbeni womuntu kulungiselelwa ukubana ayebeletha.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi etshiye tshiyeneyo esemabhokisini lasezimbodleleni elapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo ihlelwe kakuhle ihlaliswe ngendlela efaneleyo ukuthi owesisu uhlezi lapha lalowu owalokhu uhlezi la.

izakhiwo ezilezitezi ezithengisa maphilisi lemithi etshiyetshiyeneyo zakhiwe ngombala omhlotshana lokulithanga okwesibhakabhaka zafulelwa kuhle phakathi lapha kutholakala izimota lemidududu kulamalayithi abakhona nxa sekuntambama

lapho okuthengwa khona imithi lamaphilisi etshiyetshiyeneyo kwakhiwe kuhle phansi kufakwe izitina ezinhle kakhulu phansi lakho kwenziwa kakuhle ngale kulashelufu amhlophe kulomuntu oyedwa othengayo lomthengisi khonalapho

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi emnyango kufanekiswe isiphambano esiluhlaza . Phakathi kulomuntu othengayo imithi lothengisayo . Imithi ihlaliswe emashelufini yahlelwa kakuhle.

Amaphilisi aqeda ubuhlungu asebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka lomzila emhlophe abhalwe ngamabala amhlophe athokalala engamatshumi amabili lane phakathi kwaleli bhokisi

Umzali ulethe umntwana ukuzohlatshwa ijekiseni. Umbambile ukuze angaphunyuki. Kuhlatshwa esandleni sokudla ngumongikazi ogqoke ijazi elimhlophe. Umama laye ubophe iqhiye eluhlaza egqoke isikipa njalo esiluhlaza esilobuhlaza besibhakabhaka.

Esitolo lapho okutholalakala khona imithi lamapilisi eyezifo eztshiyeneyo. ezitholakala ebantwini. Kulapho okuhlelwe khona imithi ngendlela ephezulu. Ihlelwa ngokuthi lo welapha lalo welaphani, ihlaliswe kuhle ukuba lo odingayo angahlupheki lanxa edinga ihlezi egcekeni.

Esitolo lapho okutholakala khona imithi eyokwelapha izigulane . Ihlelwe kuhle ekhabothini ngendlela enhle . Amabhokisi alombala ofananayo ahlaliswe ndawonye .

Esitolo okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo ihleliwe njalo ngendlela yokuthi kuqala okwelapha lokhu lalokhu ihlelwe ndawonye. Eyelapha imikhuhlane ehambelanayo ihleli ndawonye ukuze kubelula kwabathegisayo.

Esitolo lapho okuthengiswa khona imithi ihlaliswe kakuhle ekhabathini. Itshengisa njalo ukuthi ihlezi ngokuthi lowu muthi welapha lokhu, lowu ngowesifo lesi. Ihlezi ngendlela elula ukuthi nxa lawe udinga umuthi ubakwazi ukuthi nxa ngibulawa yisisu ngiqinda laphana, nxa utshaywa likhanda uqonda nga.

Nxa usiya eHoho pharmacy, uyayibona ngombala oluthuli ngaphansi. Emzimbeni wayo kumhlotshana. Ilesivalo esiluhlaza. Kulotshiwe emnyango ukuze ungalahleki.

Isitolo esithengisa imithi etshiyetshiyeneyo ,eyelapha izifo zonke. Ungangena lapha uthola yonke imihlobo yemithi ongayicabanga eyezifo zonke ube suthola ukusila.

Imithi yophepha etshiyeneyo ifanekisiwe lapha. Iyehlukaniswa ngamabhokisi alombala etshiyetshiyeneyo. Kuleyophepha oluwomileyo kubeleyophepha olumanzi.

Lapha kutholakala imithi eyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, layo imithi yakhona njalo itshiyetshiyene. Ihlelwe kuhle ekhabothini lapha, ihlaliswa ngokuthi lo ulapha wuphi umkhuhlane, lalo ulapha wuphi, ukwenzela lowo kodingayo angatshoni ehlupheka.

Lapha kuthengiswa imithi etshiyetshiyeneyo eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, ungafika lapha uthola konke okufisayo noma utshaya likhanda awusweli owekhanda noma umuthi wesisu awuwusweli ngoba lapha yikho esidikidikini okutholakala imithi yonke.

Amaphilisi atshiyatshiyeneyo ayimihlobo etshiyeneyo njalo eselapha izifo ezitshiyeneyo asemabhokisini alemibala etshiyeneyo njalo afanekiswe lentengo yawo ukuthi abiza njani.

Omongikazi bahlezi ethebulini belinde ukuhlola lokwelapha abadala ababuyayo. Kulabogogo abamileyo labo abalindele ukuzokwelatshwa labanye njalo abantu abahleziyo labo belindele ukuzothola usizo esibhedlela.

Omama labobaba, abanengi! Ababutheneyo, bahlezi phansi. Abanye bamile ngemuva , abangobaba. Phambi kwabo kulomuntu owezempilakahle. Okhuluma labo ebaxwayisa ngempilakahle, ukuthi baziphathe njani njalo. Ukuze bahlale belempilo enhle.

Umkhankaso wabezempilakahle obiziweyo owenze kwaba labantu abanengi, abadala, labancane bonke bebuthene bemile belalele kukhulunywa ngezempilakhahle ukuthi kufanele abantu baziphathe njani, badle njani, ukuze bahlale bele mpilakahle enhle.

Kulomkankaso wezempilakahle oyenziwe ngabongikazi bafake itende elokuthi abantu bazothola ukusizwa phakathi lapha abadala labantwana babuyile basemzileni balinde ukuthi bathole ukusizwa emkhuhlaneni etshiyeneyo abangabe belayo

Abezempilakahle bavakatshele phakathi kwesigaba babiza izakhamizi kulabo baba labomama abazileyo kuwonalo umkhankaso ukubana bazozwisisa ukuthi kumele benze njani ukuze bahlale belempilakahle engcono.

Iqembu labantu abagqoke izikipa ezimhlophe elisemkhankasweni wokusetshenziswa kuhle kwama condom. Kufundiswa njalo abantu ukuba asebenza njani avikelani emuntwini

Abezempilakahle baphakathi kwesigaba, bahlola abantu abagulayo labangaguliyo bebhoda esigabeni. Kuyasiza abangamavila okuya esibhedlela bayahle bathole usizo.

Kulabomongikazi lodokotela abasemkhankasweni wokukhuluma ngempilakahle abahlanu kukababili owesilisa labathathu abesifazana bagqoke impahla ezitshiyeneyo njalo bayabukeka.

Emkhankasweni wezempilakahle kufundiswa ngezocansi kulehlekanyana labantu ababutheneyo lapha befunda befundiswa betshengiswa njalo imifanekiso besebehloliswa amakhondomu.

abantu abanxusiweyo endaweni leyiumuntu okhulumayo usebenzisa esizwisa amazwi ukuthi ukhuluma kuzwakale njalo usebenzisa iradio abantu banengi balalele kulabo mama labobaba lamajaha alaleleyo

Umkhankaso wabezempilakahle kukhankaselwa ukusebenzisa enye yamaphilisi ngendlela efaneleyo kusetshenziswa njalo ubucwephetshi osobukhona lezinsuku ukuze abantu bazwisisise.

Kulequla elikhethe ukwenza umkhankaso esigabeni, umkhankaso wokuhlanzeka, kwenza isigaba sihlanzeke. Bebethwele amasaka, bedobha izibi. Obathungamelayo ugqoke impahla eziluhlaza okwamahlamvu. Omunye wabo ugqoke emnyama.

abezempilakhale benza ukhankaso lokufundisa ngezempilakahle esigabeni abazali alabantwana bakhona kuyonale indawo befundiswa ngendlela abadala labantwana okumele badle ngayo baphiwa njalo ukudla ngasonalesi isikhathi

Umkhankaso wabezempilakahle, abongikazi bagqoke amajazi amhlophe kulomkhankaso .Bakhuluma bela bomazwakala kude ,ukwenzela ukubana wonke umuntu azwe kulomkhankaso.

Umama olosane oluncane esibhedlela , yena umama uvalile amakhala konke lomlomo wakhe ukhangele usane olufakwe amabhanditshi esandleni kulamanarithi afakiweyo esandleni zomntwana ukwenzela ukuba amajekiseni ahlatshwe kalula.

Umama ubuye lomntwana esibhedlela, umongikazi usethethe umntwana wamfaka esikalini wenzela ukubana abone ukuthi ukhula kuhle na yikho emfaka lapha. Umongikazi ubambe umntwana ehlekelela ukuze umntwana njalo angakhali.

Ubaba lomama bazibalele etshanini bayaphumula lusuku kwabo lokuphumula bayaxoxisana bexoxisana ngezemuli lezempilakahle njalo lokwelamisela khatshana abantwana .

Omama ababili baphethe abantwa babo ababili. Bayaxoxisana ngendlela okukhula ngayo abantwana bebonisana njalo okufanele bakwenze ukuze abantwa babo bakhule kuhle.

Umama ozithweleyo ubambe isisu sakhe ,uyabamba ukuthi azwe ukubana umntwana uyakhaba kuhle, lokuhambahamba kakuhle esiswini. Usivulile isisu sakhe sisegcekeni yikho esibambile.

Umkhankaso omkhulu oyenziwa ngabomama labobaba abagqoke izikipa ezilithanga, bethwele njalo amabhaluni alithanga, ama ambhrela abo amhlophe alokulithanga , kulamapholisa ahamba labo bekhankasela ngezempilakahle.

Umongikazi amantombazane abuyileyo azithweleyo uxoxisana labo ngendlela okumele umuntu aziphathe ngayo uma ezithwele ukuthi kumele adle njani ahambe njani angagqoki njalo izinto ezibambayo ezizaphazamisa umntwana isesiswini

Umama ozithweleyo ogqoke isigqoke esilithanga esilamabalabala uzithwele isisu sakhe usivulile saba sengcekeni wasibamba ngezandla zombili isibhono Laso siyavela engcekeni

Ibhokisi elimhlophe elilombala olithanga loluhlaza ngaphandle. Kutshengisa izincediso zabomama ukuvikela ukuzithwala, ekuvikeleni ukuzithwala. Lokhu kusebenza okweminyaka emithathu kuvikela omama ukuthi bangazithwali.

Udokotela uphethe itshubhu eyegazi, ilegazi lesigulani esifuna ukuhlolwa ukuba akala mkhuhlane wemacansini . Kulamatshubhu amanengi phambi kwakhe lawo alindele ukuthi ahlolwe imkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Udokotela ogqqoke ijazi elimhlophe usemtshineni wokuhlola omama abazithweleyo ukubana kubonakale ukubana isisu sile nyanga ezingaki njalo lomntwana ukhula kuhle na ukuthi ulesisindo esingakanani umntwana.

Luhlelo lokunika abantwana abancane ukudla abantwana bahlezi emzileni besidla ukudla okwakha umzimba abakuphiwe yinhlanganiso enceda abantwana.

Udokotela lomongikazi bayancedisana ukuhlola umntwana osanda kubelathwa. Bakhangela ukuthi akalahlupho yini, bambambabambe emakhaleni. Labo bagqokile bavala amakhala abo. Bagqoke amajazi amhlophe.

Umdlali webhola uthe edlala ibhola walimala unyawo. Eselimele wabuya esibhedlela wathola udokotela, udokotela walukhangela lolunyawo waseluhlikihla ngemithi yokuthi asizakale ,waselubhanditsha.

Isibhedlela kulabantu abahlanu udolotela labamncedisayo lomzali womntwana obuye ukuzokhangelwa amazinyo, udolotela umhlola ngomtshina ukuze abone ukuthi uhlupho lungaphi abe esemsiza.

Umuntu ogijimayo kakhulu imango emide kufanele adle imiqwente lama apula lamagrebisi lemibhida etshiyetshiyeneyo ukuze ahlale umzimba wakhe uqinile.

Intombazana egijimayo egqoke amathenisi abomvana lebhulugwe elimnyama ihlezi phansi iyazelula inyawo ilungiselela ukuba isukume lapho iyegijima ibambe amadolo lenyawo

Umfana wenyele edlala ibhola wasesiza esibhedlela ukuzithola usizo usefike kumongikazi, umongikazi uyalubhanditsha unyawo olunye unyawo alulasicathulo olunye njalo lugqokile izicathulo lamasokisi.

Kwabenza ngezemidlalo ukuze baqine emzimbeni yabo kumele badle izithelo ezitshiyeneyo ezinjengama bhanana lamagrebusi lama aphula ukuze baqine emzimbeni.

Abantu ababili abagijimayo bagqoke amnyama lezikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka bayagijima bethwele njalo izigubhu ezilamanzi okunatha endleleni. Ngemva kwabo kukhanya izihlahla lezintaba ezilotshani obuluhlaza.

Umama uhlezi emethini eluhlaza. Ubambe inyawo zombili ngezandla zombili ekhotheme njalo efotofotoza izinyawo zakhe.

Isibhedlela lapho okukhitshwa khona amazinyo kulemtshina eyokugezisa amazinyo lemtshina yokuthi kukhitshwe amazinyo, kulesihlalo esilungisiswayo sifakwe kuhle ukwenzela umuntu anelise ukukhitshwa kuhle izinyo engezwa njalo ubuhlungu.

Abafundela ukuba ngodokotela balalise isigulane phansi siselatshwa lapho nxa kuyikuthi kade siqamukile kumbe esilimale sisekugijimeni inyawo zaqamuka lezandla zaqamuka bakhangela ukuthi bamelaphe.

Imitshina yesibhedlela esetshenziswa ukuhlola abagulayo esibhedlela bayasebenzisa le imitshina emzimbeni wesigulane besekutholakala ngemitshina ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo emzimbeni ukuze isigulane besesithola kusizo masinyane

Kulemitshina yalezinsuku efanekisiweyo, encedisayo ekuhloleni umzimba. Kulomakhalekhukhwini oyabe elezitshengiselo zakhona, kubelomtshina wokuhlola indlela igazi elihamba ngayo emzimbeni.

Imithi yesintu ehloliweyo ifakwe eshelufini. Isezimbodleleni ezitshiyeneyo. Ezinye zincane ezinye zinkulu imbodlela zakhona. Ezinye zimhlophe zilezivalo eziluhlaza. Ezinye zimhlophe zibe lezivalo eziluhlaza njalo. Ezinye imbodlela ezinkulu zimnyama zibe sezisiba lezivalo ezimhlophe.

Amaphilisi atholakala egabheni elimhlophe elibhalwe ngokubomvana alesivalo esimhlophe, anceda ukubana avikele ukuhlanza ukuthi umuntu angabi elokhu ehlanza mtshokotsho.

Amaphilisi asegabheni elimhlophe, angamatshumi ayisithupha.. Awokunatha ukuze uqinise umzimba. Uhlale. uqinile, ungaguli. Amasotsha omzimba aqiniswe lawo.

Isigubhu esimhlophe esibhalwe ngamabala aluhlaza silemzila njalo eluhlaza , kuyisepa yokugeza ikhanda ukuze inwele zibukeke zihlanzeke zingabi lamagcikwane alumayo.

Imithi yesintu ehloliweyo isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Itholakala ezigubhini ezilithanga uyatholakala njalo emabhokisini alembala etshiyeneyo.

Imithi yesintu efakwe emabhokisini atshiyatshiyeneyo kulamaphilisi, kulokunathwayo, kulokokuxubha amazinyo lokokugcoba okunye njalo kusemagabheni ayimibala etshiyeneyo.

Imithi yesintu ehloliweyo efakwe emagabheni ayimihlobo etshiyeneyo. Ukutshiyana kwayo kutshengisa ukusebenza kwayo ngokutshiyeneyo. Eminye imithi yakhona ilezivalo eziluhlaza eminye ilezivalo ezimnyama besifakwa amaphepha alamabizo awo ngokutshiyana kwayo.

Imithi yesintu etshiyetshiyeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo ilungiswe ngokusebenzisa icena yasihlolwa ingeniswa emtshineni, yikho nje isikhanya ifakwe ezigubhini.

Imbodlela yamafutha elithanga engaphansi kwayo langapha phezulu esivalweni. Umzimba wayo umhlophe, ifanekiswe ichena ngaphandle kwale imbodlela.

Imithi yesintu ehloliweyo iyathengiswa isezigubhini ezitshiyeneyo layo ifakwa ngokutshiyana kwayo ezincane lezinkulu kusiya ngokuthi yelaphani abathengisayo labo bahlezi belindile abantu abazothenga leyo mithi

Imithi yesintu etshiyeneyo, eyimihlobao etshiyeneyo, mjalo iselapha inhlobo ezitshiyeneyo. Kulamaxolo, kulezigodo kulentanga. Okunye ngamajodo.. Eminye imithi yakhona iphakathi kwemiganu. Eminye ibotshelwe emaphepheni.

Esivandeni semithi yesintu, kulabantu abanengi, ababuyileyo ukuzobona. Kulabo mama labobaba, babuye bezobona befunda ngalezi izihlahla. Kulechena, lezinye ezilamaluba eziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu eyimihlobo etshiyeneyo elemibala njalo etshiyeneyo. Eminye iyimiqwente eminye izimpande, eminye njalo ingamahanyanisi ifakwe phezu kwamasaka, eminye njalo isemganwini. Yelapha izifo ezitshiyeneyo.

Icena ngumuthi wesintu oyelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo ebantwini lasezifuyweni uyelapha inyongo kubantu njalo ezifuyweni njengenkukhu lenkomo lakho kuyasiza nxa kulenyongo lebusweni uyawungcoba ukuze ungabi lamaqhubu

Imithi yesintu etshiyetshiyeneyo efakwe phakathi kwezigubhu ezitshiyene ukulingana kwazo ezinye ezinkulu ezinye zincane . Imithi yangkhona enye igcwele izigodo phakathi enye ingamanzi njalo iyimbala etshiyetshiyeneyo. Kulomuntu omileyo oncedisa ukupha lemithi eyichasisa ngayo.

Isihlahla segwava esingumuthi wesintu eselapha izifo ezitshiyeneyo. Siyelapha isifuba nxa umuntu ekhwehlela selaphe njalo ukuhlanza igazi emzimbeni womuntu.

Izithelo ezitshiyatshiyeneyo ezigoqela amabanana , ama avocado , amakhabe , imiqwente lamatamatisi lama onion labogarlic okuyikho okuvikelayo emkhuhlaneni

Endlini kasiyazi kulemithi eminengi etshiyetshiyeneyo esemganwini yezigodo yelapha izifo ezitshiyeneyo ngoba yena enguzifozonke. Kulamatshe, kulamathambo atshaywayo ayiwo anceda ukuthi abone uhlupho ebantwini.

Leli licena lingumuthi owelapha izifo ezihlukeneyo ezitshiyetshiyeneyo. Liyelapha ikakhulu inyongo nxa ukhathazwa yinyongo uyathola ukusila.

Intatheli ibuye ukuzozwisisa ngemithi yesintu kudokotela wemithi yesintu. Ibuzisisa indlela esebenza ngayo imithi ibuzisise njalo izilinganiso ezisetshenziswayo lokuthi kambe ingabe isebenza okuqondileyo yini leyo mithi.

Isihlahla somsuzwana silapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela iflu, isisu lokutshaywa likhanda. Siyabiliswa ubusunatha ukuze uthole ukusila.